Gita demba bolla yafarara toketid diciza dizay betes, ha diciza doza bolla issi gita mashiney yid dhale pistushe woykko dharcishe Des, hays dhalez guxuney yiid dozata Mona mala teqes.

Gita samay lastiqe bola makinazi kaththi qolishshe dizayissa beyanas dandayos oyddu asatikka iza lanqera mashinez oththishe dizayissa beyanass dandayetes

Pudde baggara demba bolla bangayi diccidi dess. Ha diccida bangaza sinthanikka uttulla gidon dumma dumma dhalle qommothi dethess. Dugge baggara issi adezi hayssa dhaleza miththatha bolla woykko dozatha bolla dharcishe dizayssa ta beanas dandaadis.

Gita keeththe keeththezi kexxitiday huuteta away bochchonta malakko ha huuteta haaththe ushshana mala qasse dumma dumma haaththe ushshiza mashinati keeththiza giddon dizayssa beyana dandayadis.

Maxxaxey tokketidi bettes maxaxaza gede baggara uuththati diccidi bettes ha diccida maxaxeza giddon issi awozi booththa layilo mayidi hassaishe dess.

Ooge lanqen gita muuzey diccidii de'es ha diccida muuzetta bollappe qanxetida banchchetti ooge lanqen de'etes ooge lanqen eeqida kaameza bollakka issi yalaga nazi muuzeza caanishe de'es ha caanishe diza kaameza lanqen issi aawozi hare garera laagishe dees.

dan7o sharphen tukke mithati deettes tukke mitha lanqen balla bolla ha7i woden oosettiza maththa koothati deettes matha kooththati iza giddon mathi gelidi eesi eessana mala maaddettes.

Zambbile giddo yalaga naazi tukka ayfe maxidi dhoqqu histi beessishe dees. Naazi guuthara miicishe dees. Iza guye baggara daro tukke haythe mithati dhoqu giidi beettizayssa misilezappe be7ana danda7adis.

misileza bolla mecettidi shaayetidi diza tukkey beettees ha tukkeza giddon qasseka issi booththa sine giddon pentidi diza tukkey beettes sineza giddofeka peenoy keizayssa beyana dandayadis

gita wora giddon gita gita mittati eqqidi deettes haystta gita mitaza giddon qasse guutha tukke mittati dolidi beettettes ha gita woraza giddon shaaray woykko guuley beettes hayssa ubba misilezi taas qoncissides.

Gita denba bolla yafarara zeretida banga zereti dees haakkon qasse daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata laamettishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisanaka akeekisanaka dandayides.

issi aawozi kombolite may7di ha taakko xeellishe dees aawuza guye baggara gita miiththati deettes tani miiththata xeelliza wode afuukatokka malees iza giddonkka maatay diccidii beettes

oge bolla isti aaya madabara bolla bambare gaacisada he attarakka gaacisada hene baggara qasse maxine maka makada bayzashe dizayssa eti mesilezi qoncisees

gita wora giddon gita mithati diccidi beettettes mithata garsenka daro tukke haysthati beettetes woraza giddon guuley woykko shaara wodhdhidi beettes hayssa ubba misileza bollafe lo7ethada xeellana dandayadis.

gita mitha bolla daro burtukaneti ayfidi beettettes burtukanezay ayfe bolla daro agunthati deettes ha gita burtukanezikka cililo mala asatees hayssape hani baggara qasse agunthatikka deettes

issi gita mitha giddon daro yalaga nayti deettes iza sinthen daro banch emuuzey dees guye baggarakka diccidi beettiza gita mithati dizayssa beyana danda7adis gussakko ista misilezan

issi yelaga naazi uutha giddon gelidi uutthaza haaththe ushishe dees yelaga naazi kushen goshsha miisha oykkides garsera kanatera may7des bollara bullakote may7idi haaththiza giddon eqqidi dees

Issi booththa shorabe maydadezi dees ha booththa shorabe maydadezi asatas dumma dumma qofada aaththishe dizayssa beyana dandayadis addeza guye baggaraka gita mithati diccidi wora medhdhidi dizayssa beyana dandayetes.

Gita demba bolla guutha papaaya puuteti boro diccishe deettes darokka dhoqu gidi beetettenna boro dichcha bollas dizayssa misilezappe beyana dandayadis puteza giddon aadhi aadhdhizi maatay dolishe dizayssa misilezi bestees.

awuzi gaade giddofe daro tunga dunota bookkidi kushshe bolla oyqqi dizayssa misileza bollafe xeelana dandayetes iza lanqarakka hara asate izayssa izatas camma xeelidi erana dandayettes guussa hayssi ubba misileza bolla qoncidi beettes

keeththe giddon daro asati deettes xaraphe bollaka saaneza giddon burtukane dees saaneza lanqerakka yeechey oykko santhema asatizayssi dees daro asati issife shiiqidi xeelleshe dizayssa beyana dandayido wos gussikko

dalga gade bolla daro muziti yafarara siti gidi diccidi dizayssa be ashe days ha muzita giddonka issi zooshorabe mayda naya matabarara daro yqata tookkada bizayssa akekana dandayadis.

Gita denba bolla daro paapayati tokethii dizayssa wisilezappe beyana dandayadis paapaayati daayidi dizayssa beyana dandayadis iseta garsanka daro maatay dolidi diqqidi dhoqu yiidi beettes wusilezi hayssa ubbatas qoncisana dandayides.

oge bolladi zagiyakko geyaza giddon amarathora xigelgoomen gezayssi dees karoteykkades bambareykkades saaxara giddon shunkurteykkades tunga dunoykkades hayssa ubba issi aaya geyaza bolla bayzashe dawus

oge bolla gita kaame eqqidees kaameza bolla issi yalaga nazi muuze caanishe dees kaameza lanqenka issi addezi hare gaare laaggishe dees hare gaareza bollaka maatabuccidi woththidi bishe dees

Issi gita demba bolla puuttoy toketidi, dolidi, diccidi, gakkidi, booththi pishshi gidi beettizayssa misileza bollappe xeellana denda'adis; daro puuttotikka gakkidi maxas giigetishe dizayssa be'ashe days.

daro haythe tukketa giddon issi mishiriya eqqatizayssa beyana dandayadis ah mishiriya karetha shura begarsara mayada bollara koote may7ada uttadus izi qodhen issi guutha worqeykka beettizayssa misilezappe akekana dandayays

Issi gita dembba bolla addezi boora waaxidi goyishe dees addezi zabbaza lo7athithi oykidi goyishe dizaysa ha misilezan beyanaw dandayoos aawozi ba hu7e bolla bulla qope wothides.

Nam7u adeti eqidi deetees. Adetta lanqe baggaraka gita woysha masatiza miishay beetees. Adezi issinozi kushen semay dawuttare oykidees.isti azika qase gutha dawutare oykidi eqidees.

Issi lanqqera giita miththati doolidi bettetes haani baggara qasse giitta keththey bettes giidora daaro asati puute oyqqidi hammetishe diizayssa beanas danda'adissi izzetta giddonka ciimmati dettes macca naytyika inddetika dettes.

Daro asati betiza asatika woraza gido gelidi goyishe detes issi aawazi gelidi wostidi oothanakone oothoza eta besishe de'yaysa ha misilzappe xeladis

Gita kaceyi diza boththa borayi dees.izza bagarakka Gita kaaceyi diza wanicca borayi dees.haa nam''u borata issi adezzi waxxiddi goyishshe dees.waaxxidi goyishshe doza adezzi laniqerakka issi nazi izzi goyizayissa be'ishshe dees.

Issi karetha borazane issi wanica boraza issi aawozi waxidi goyishe dizaysa misilezappe xelada dandayadis awozi oshicha kushen xurqafe oykidi 2 boratan goyishe dizaysa misilezi tas besides

Adussa ogey dees. Ogaza bolla daro asi deettes. Asati kushe bolla daro puuteta oykkidi tokkana bizayssa misilezi besses. Ogeza lanqenkka daro miththati diccidi wora medhdhizayssa bessishe dees.

gita denbakko, denbazi yafarara go7etides, ha goyettida yafaraza giddon daro asati issippe shiiqidi iza giddon kathi zerishe woykko dharcishe dizayssa miselezi taas qoncisana dandayides

Issi demiba addezi boora goysh dizayssa beyana dandayidus boora goyizadeza lanqen issi gita awuzi gaabe may7di eqqidi dees boora goyizadezi huphen qoobe wothidayssa ishirezappe akeekana dandayos

Issi gita gushshe bolla kathi kaxidi maxetidappe guye attida maataza dorsati yiidi mishe dizayssa beyana dandayadis dorsata hemmiza issi guutha yelaganazyidees booththa naxalakka may7di dizayssa beyana dandayadis.

isti go7etida gade giddon daro asati istife gididi buutha tokkishe deettes hezeta giddofe issinozi booththa qoobe aththides issinozi qasse zo7o qobe aththides issinozi karista qoote bollara maydi garsara booththa shurabe may7ides

awuzi hashshe bolla xurqafe woththides zebba oykkidi goyshedes karetha boorata waaxides nam7atikka modho boora gidizayssa misilezappe akeekana dandayadis awuzi huphe bolla qobe woththides

Qoobey aaththidadezi adirsa kushen xurqafe oykkidi oshuchcha kushera zebba oykkidi nam'u borasa qambara giddon waaxidi goshshe goyizayssa beeshe days isti borazi zo'okko izas kacce dhoqu gidi diccidi beettes.

aayya qoodhen worqe wothadus kushenka gita bote oyqadus okkada boteza denthanakka dandabekko aaya keheippe ufayetada miicashe dawus aayay guye baggara loome putey diccidi dhoqu giidi ayfidi beettes

Gita denbaza bolla guye baggara muuzey dees muuzeza lanqenka gita mithidees ha muuzeza sinthen diza denbaza bolla daro asati saanen daro kaththa qommota oykqidi gadeza bolla dharcishe dizayssa misirezi bessees.

Dan'o sharphenko dan'o sharpheza giddon uuthi diqqidi beettes ha diqcida uuthaza lanqenka heerappe asati issife shiiqidi ha7ikka uuthi tokkishi dizayssa psilezitas qoncisana dandayees.

Oge bolla nam7u gabareti hashshe bolla kallo woththidi hamettishe deettes izeta sinthen nam7u mizati deettes mizatappe issiniya karetikko hankora qasse zo7okko nam7ataska kacezi diccidi beettees.

gadey goytishin dizayssa beyana dandayadis kadozi gade bolla zin7idi dees maarashaykka dees wodaloykka dees kalchoykka dees zebbaykka dees kadoykka dizayssa miseleza bolla beyana dandayadis

Gita arsa bolla tukke ayfey micatidi melishe dees daruti iza giddofe melidayisti misaleza bolla beettes nam'u indeti izeta ootho ooththishe deettes issi galal'o may'i dayndiyakka micashe dawus.

Gita gaabe may'ida cima aawozi dees iza lanqerakka isti yala ganazi nam'u boorata waaxidi goyshi dees izay goyda gadeza guye baggarakka gita mithati dizayssa misalezappe beyana dandayettes.

Kawo oosanchati sinthen aadhdhidi issi heeran diza satas dumma dumma qofata immishe deettes. Asatikka kushen daro puute qommota oykkidi eqqidayssa hayssa misilezappe be'anakka akeekanakka danda'ettes.

Kareththa borezas kacey gitakko izara waaxii diza bulla borezaska kacey kehippe gitakko issi addezi nam'ata qambaran waaxidi kado iza giddon woththidi goshshe goyishshe dees addezi hadirsa kushera zebba oyqqidi dendides.

Gita bolla daro papaya puuteti diccishe dizayssa be'ana danda'adis. iza gidorakka daro macca naati issippe gididi kanthishe deetees. Macca naatikka kushen madabara oyqqidi gadeza gidora pinishe deetees. ezatanne bagara gita mithi diccidi beetees.

issi azussa demba giddon daro asati uutha zarethi ekkidi tokkan bishe izayssa beyana dandayadis izata giddon maca in deyakkadawus hizetas guye baggarakka issi kaamey haakkon eqqides kaameza hine baggara qorqoro keeththey keexxexidi beettes

daro asati gushshe giddon hamettidi katha zeretha poppefe dizayssa beana dandayadis issi zo7o shurabe may7di qoobe huphen wusthida gita addezi galal7o saane giddofe katha zeretha ekkidi gadiza bolla zereshe dizayssa beyana dandayadis

Gitta demibaza bolla gosha mashine woyikko gadeza goyishe deyissa xelanawuka akekanawuka dandae'tesi. Gosha gadezi kehippe daligga giddida gisho gaxappe gaxa gakanawu xelanawuka danda'etena.

Gitta zo'o keththay de'es. Zo'o keththa sinththan daro zo'o goshshas haniza machinnetti woyko nuuni gamoththora ooththo mishshi gizaytti de'ettes. Mishshaza sinththen giiththa carqqa bolla xuufe de'es.

Gita keethay desi keethaza lanqqenika oge des.ha ogeza bollaka issi gishasi hanida mashine woykko mishayi diza ta ha misilezape beanasi danidayos keethaza giddonika daro asati eqqidi kameza nishe des

Issi gita orqa giddon ooththo mashine woykko goshsha maashiney mitati dizayssa be ashe days ha mitatida mashineza guye baggara haraykka haaththe giddon gelidi mitati dizayssa beyana dandayadis nam'u mashneta giddon booththa kafuti biradhishekka uttisheka gizayssa beyana dandayadis.

gita denbaza issi gita goshsha maashiney gooshe dizayssa beyana dandayadis izappe heni baggarakka gita mithati dhoqu giidi dolidi bettees guussakko hayssa ubba misileza bollappe beyanas danda'os

ha7i wode mashine go7ettidi daro indeti uutha hashishe dizayssa beyana danda'ays daro indeti oosozan malalettidi eqqidi xeellizayssa beyana dandayoos gashshe naytikka oosoza izite ooththishin beyettes

Isti gita zo'o mashinezi dees mashinezi bazalla poqanas maaddizayssa bisilezi qoncisise dees hayssa ha'i wode yida maashineza go'ettidi asati daro oosota guutha woden ooththana dandayettes.

issi cililo goshsha miishay gade goyshe dees izas guye baggarakka daro qara marshinati woykko maarashati deettes iza sinthen haakon daro keeththeti issi bolla shiiqidididayssa misilezappe beyana dandayadis

Gita bochcheydes koshsheza bollara daro mitati diccidibetetes bochcheza lanqenka gita dalga ogey dees hayssa dalga ogeza bolla galal' makinay bizayssa beeshe dewus makinazikka daro kati caanides.

Issi denba bolla salo mala masatiza goshsha mashiney dees iza guye baggarakka gita mitheti diqqidi beettettes hini baggara issi dirsaytes dirsa giddonka keeththey kaxxettidizayssa istamisilezappe beyana danda'oos.

gita keeththey dizayssa giddon dumma dumma ooso mashinati eqqi diizayssa beyana dandayoos ha ooso mashiniza bollaka galal7dho qalamey moykko malay iza bolla dizayssa misirezappe xeellana danda7oos gusikko

Zo7o mashinekko woykko ooththo miishekko izas goommay dees ha mashineza lanqa baggarakka gita adussa keeththay dizayssa beyana dandayadis keeththeza lanqenka hara mashine haakon bettizayssa akekana dandayettes gussikko

gita gade bolla kathi maxetidi dendidappe guye iza qasse zaaridi goyiza gita mashiney dizayssa be ashe days ha goyetida gadeza giddonka dumma dumma katha qommoti koyroppe dicqidayssa beyana dandawotos

gita denba bolla woykko hayssa nuni amarathora simminto woykko lisho giza gade bolla issi goshsha mashiney dees izas zo7o mala qalame nuni gizayssi dees

gita goshsha maashine dees gita goshsha maashineza lanqen daro asati eqqidi deettes izata giddofe issino zi goshsha maashineza go7a asatas yootishe dizayssa misilezappe xeellana dandayettes guustikko

gita zo7o goshsha maashiney kathi maxidappe guye simmi yiidi qasse maxida kaththaza issi bolla qolishe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayides mashinezi ooththiza ooththuza nam7u asati eqqidi xeellishe deettes

Issi gitta z"o mashiney pute bolla woyikko dozata bolla dhale dhadhishshe dizayssa beyana dandayadis Issi adey qase guyera eqidi ha mashineza sugishshe dizayissa beyanassi dandaydis daro dozatikka mashineza lanqera dicidi bettetes

issi gita denba bolla issi gita galal7o ooso mashiney ooso ostishe dizayssa beyana dandaazis mashineza bollakka tophiya bandaray dees tophiya bandarazi cilil7o galal7onne zo7o malay iza bolla dees

gita goshshe miisha woykko maashinenun gizayssi ha7i wodey medhetidi dizayssatappe issinozi gade goyshe dees izi goyizayssa baggarakka karetha gosha maarashati deettes iza lanqera gita xuray dhoqu gidi dendidi beettes

gita goshshe gade giddon nam7u boorati qambaran waaxetidi eqqizizayssa beyashi days izata hani baggarakka issi haarizi booththa madabarara caana caanidi eqqizizayssa misilezappe akekana dandayettis

Gita keeththa gidokko kirtaase des,muuze des, timatime des, madabaray des,zo7o kuntaleka des gita waraqata boolaka xaafetida dumma dumma xuufetika de7etees. Hayssa ubappe bolla be7ana danda7adis.

Issi huphphe bolla iiththikey bayna guutha naazi akimeso yiddi akametishenne iizara yiida ayiya kareththa shurabe mayadesu nazzija yeekana giishe dess issi akimiya iiza kushshe bolla dhale woththashe dawusu.

Gitta keeththe sinthen daro kathati matabaran kumiti deettes kathaza sinthen na'mu asati deettes siniya indokko sinozi qasse addekko addezi aayiya oyqqida matabara giddon kathi xaasara makishe idayssa zilezappe beyana dandayizes

giddon kirtaase dees kirtaaseza lanqen nam'u asati deettes issi addera issi macara gussakko ha nam'u asata guy baggara gita xuufe bola dumma dumma misiletinne xuufeti dizayssa beyana dandayadis

Jarkkane dees. madabaray dees. guutha naatika deetees. gita asatikka eqqidi dizayssi beeteees. Issi aayiya qasse issi aayes madabare gidon gaashe makashe dizayssa be'ana danda'etees.

Keeththa karen daro asati iissippe shiqidi de'etes. Ha shiiqida asati daro booththa shurabe mayidi asati madabara giddon diza kaaththi zayteka gidon dumma dumma izetas koshshiza miishe immishe dizaysa hayssi misilezi taas qoncisees.

Gitas duqe giddon daro kaththa nuni kaththidi maana dandayiza miisheti daro iqqa giddon shiiqidi deettes birat hyqa giddon dizaykka dees mazabara giddonka dizay dees karetha woykko lastiqa giddonka dizayssi dees

Gita keeththe giddon daro kirtas dibbedis kirtaasiza giddon daro zayte qommoy dees yelaga naaya booththa shuurabe mayada huphen booththa shashe qachada kirtasiza giddofe issi zayte dhoqu ista xeellada suufeza nababashe dawus.

Issi keeththe sinthen daro asata shiishshidi daro asati qasse kath izetas gisshishe deettes madabaran kumida daro kathata izetas immishe deettes ha kath gishishe diza asati boossa shurabe maydi deetkes

Nam7u asati deettes booththa shura be adde nazi maydes booththa kowte macanaya may7adus izetag baggara gita warqata bolla dumma dumma misiletinne xuufeti deettes nam7u asata giddon kirtaasen ayqo mogiza kathay dees

Issi galal'o qalame siyettida keetthe giddon heedzdzu macanayti deetes nam'ata sinthen xaraphedes xarapheza bolla ushay dees issi booththashorabe may dayndiya eqqada issi indi'o hasashe dawus.

issi gita keththe giddon issi aaya galali'o sharbera daro miishata tookkada guupe kushen oyqqada bashe dizayssa bessees wulazikka doya dees wulaza lanqera booththa oydey dizayssa misileza bollafe beyana dandayadis

Issi booththu shurabe mayda issi attoma nanne issi maca naaya nam7u asata essada asayshe dizayssa misireza bolla beyana dandanas ha booththu mayda nayta guye baggara samay mala oydey dees aaya guuthara cime akadus.

Giya giddon issi aaya naazara madabara kumet kath issi bolla shiishishe deettes guutha naaya hare qoodhen wodero qachettidayssa oyqada eqqadus isata lanqenka daro asati ooththo izi ooththizayssa beeshe deettes

Issi balle bolla kaththay dizayissa gidon parati hamutishshe detes paratakka guththa yelaga nayti lagishshe dettes paratazi hemetiza wode aleza bolla diza kaththazi bukketes ha lagiza naza lanqen gita dooray doretidi des

Gotta pooqe sinthan daro kontale gidon daro kaatha qommoti dizaysa misileppe beyana danda'adis bitanezi suyqeza gaathan diza miishata bayzishe beetes. Izeta hani bagaraka Gita suyqey de'es.

denbay dees dembaza bolla keeppe daro gidida banga goshshay woykko kathay dolidi beettes haakkon daro keeththetinne gita mithati dolidi dhoqu giidi beettettes

Giitta dembba bolla mariliza baddalay dees dembaza baggarakka oyddappe daarriza yelaga maca naytti shiiqidi baddallaza pooqqishe dees pooqqetida baddallaza henii baggara qasse pooqetontta gitta baddalati deettes

gita badalay diccidi beettes, hada dicida badalata giddole issinoza asi pooqidi bestizayssa bisilezappe beyana dandayadis bazarazi booththikko izas pashshaykka dees

oge bolla issi addezi uttidi huphen salenappe medhetida qoobe woththidi maxaaxe bayzishe dees iza guy baggarakka daro doorettida boteti shiiqidi deettes

gita denba bolla badalara baadhdhora issife zeretidi dizayssa beyana dandayadis hazerettida zeresaza giddon dam7u asati deettes izetappe istinozi moobayle haythe bolla woththidi haasayishe dees

issi dan7o sharphen heedzdzu indeti issife shiiqidi uuthi hashishe deettes isata giddofe nam7ati huphen shaashe qachida issiniya huphe bolla shaashe qachabeykko izata lanqenka hara uuthsati deettes

issi yelaga naaya saane bolla katha dhoqu histada carko bolla duge qolashe dawus hupen galal7o shaashe qachada miicashe dawus iza carko bolla yeddashe diza katha qommoy baadhokko

Aaya kaththaza giddon eqqadus katthazi tani xeelliza wode bangaweykko gistemasates iza eqqida soozappe haakko xeellana dandayettenna keehippe dalga gidida gishas.

Dan'o sharphen daro uuthati yafarara siti giidi toketidi diccishe deetis hizeta giddofe daro uuthati haashettanas gakkidayssa misilezi qoncishes muuthata giddonka daro sharafati diccidi bettetes.

ikka gistey go7etidi dolidi gakkidayssa giddon daro gitanne ordegidida asaki eqqidi deettes izita giddofe daroti huphen qoobe woththida istinozi huphera bo7akko

Issi yalaga naazi bale bolla daro parata laagishe dees parati hamettiza wode dumma dumma kaththa qommoti baleza bolla bukettishe deettes parata hinibaggarakka gita katha dooray dhoqu gidi beettes

Denbaza bolla dumma dumma doozati dicqidi deettes doozata ene baggarakka gita badalati dicqidi beettettes badalaza goy baggara haakkon daro gita mithati dhoquwiidi diqqidi beettettes.

gita denbay dees dembaza bolla daro puteti diccidi pudhdhidi beettettes ha dembaza diza kaththaza giddora daro mangiste woykko kawo ooththanchati istife kanthishe dizayssa hayssa misilezappe xeellana dandayettes

kehippe dalganne demba gidida gade bolla dumma dumma katha zerethati dolidi beettizayssa akeekanas dandayos gussakko hakkonikka daro keeththati issife dizayssa misilezi tas qoncisanasikka bessanasikka dandayidees

Gita gatta keeththey dees dan'o sharphenka daro katha qommoti zeretidi dolishe deettes lanqezanka adushadussa mitati dolidi dhoqu giidi beettettes ha gatta keeththe sinthenka hara qorqoro keeththey kexetidayssa beyana dandayadis.

gita denba bolla daro katha qommoti doludi diccishe dizayssa beyana dandayedus denbazas haako baggara qasseka gita boshey dizayssa beyana dandayete hes gussakoyssa misireza pitani xeeleza wode

Gita dembba bolla shunkkurttey toketizi dolishe dizayssa misilezi bessees. Shunkurteza giddonka aadhdhi adhidi daro mitha qommozi deettes. Iza giddon mangoyka dizayssa be7ana danda7adis. haakonikka qasse gita bochey dhoqqu gidi beettes.

Lanqera kaame beettees kaameza guye baggarakka kontale kometh caana kathi eqqidi beettes ogeza bollaka daro aayti kezidi kath bayzishe dizayssa beyana dandayadis ista giddofe issiniya huphe qoben wothada ba sinthen shunkurte wothada bayzashe dawus.

gita xarapheza bolla daru sane giddon kasesa qumoti deettes isti sane giddon shumburashaashshi dees istinoza giddon qasseka giste shaashshi dees isti saanezan qasse ukethi dees nam7u sineti xarapheza bolla zeettes issinozi dukkera kumidi uttides.

gita denba bolla issi aaya mithafe oohthettida balla ekkada kathata awas shira shira yeggashe dawus izi guye baggara gita dooray doorettidi beettes doraza lanqerakka gatta keeththey keexxettidayssa haakon beyana dandayadis

Gita gade bolla tokethi dolida badala giddon ichaachu yalaganayti gelidi ooth ooththishi deettis isetappe nam'ati hokkidi ooththoza usthishin heedzdzati qas eqqidi oothtosa oohthishi deettis issiniya badalaza oqashe dawus.

denbaza bolla ciishshati pudhidi beettettes izata guye baggarakka oyddu gatta keeththati kexxeti dizayssa akekana dandayadis keeththeza lanqenka gita mithati dolidi dhoqu giidi beettettes ha mithaza lanqenka hara mithati daroti istipe shiqidi deettes

Issi yelaga naya pompa gidon haththe kinththada madabeza bolla qolashshe dawus yelaga naya boththa shurabe mayadus zo"o qonxa gixadus

Gadeza bola daro shuchay detes shuchata gidoraka ashaway des daro asati duma duma shurabe mayidi issipe hametishe de'etes eta gidonka guta desha laqiya betawus.

Issi denba bolla haysi gita awozi ola bokidi puteza ducara biza karetha lastiqeza dakidi puteza ola gidon tokishe des iza guyreaka bagaraka daro asati xelishe detes

Dhoqqu gidi bethizza sohon daaro yelaga naytti issippe shiqidi nuni mitti tokana malla tamarsiza dumma dumma miththa qommotha yexishe durishshe dizayssa missilezi tas bessanas dandai'dess.

Daro asati issippe shiiqi pute tokan bishe detese eat gidonkka issi orde adezi Botha shurabe mayidi qodhe bolla duguza xaxidi dizaysa akekans danda'adis daro asati huphe bolla qofe wothidi dizaysa be'adis

hupheza bolla issi addezi hokkidi huute tokkishi dees upheza bollakka qoobe woththides iza guy baggarakka daro hindeti eqqidi izi ooththiza ooththoza keehippe malaletidi xeellishe deettes.

yellagga naya boththa shuurabe mayadus pompa giddon haaththe duuqadda putetta bolla dharxetiida dharxe bolla haaththe qolashshi dawus izi hini baggarakka galal'o ciishshati beettoosona

heedzdzu qorqoro keeththetti deettis heedzdzatappe nam'aza bolla qorqoroy shucetibenna issi indiya eqqada dawus izi lanqerakka gita mithati deettes keethtizappe hini baggarakka gita mithi dhoqu gidi beettees

Issi haaththe ogey melidayssa giddon daro asati hamatishe deettes izetappe darotikka kushen dabtare oyqqidayssa beyana dandayadis izeta giddonka issi deeshshe haqqadazawus hini bagganka kaamey eqqididzayssa hakkun xeelana zandayadis.

Gita mithi dees gita mithaza giddonka tukketi diccidi beettetes ha diccida tukketa giddon daro maatati dhoqu giidi diccidi beettetes ha mataza sunthaka sharafa gaana danda'os mithatas huphe baggarakka gita shaaray beettes.

Gita woray guyera dees woraza giddonka issi parqata bolla xaafettida xuufey dees worazi keheppe dhumakko ha woraza sinthen issi gita ddezi karetha shorabe maydi asatas qofa aashtishe dees.

gita boshshedes boshsheza bolla asati keela keelidi iza bolla kath zeridayssa beyana danda7os keelazi biittay aaththera mecetonna mala go7ees guussako arada biittay meceti boonna mala teqqees

haakon kaamey beettes kaameza lanqen gita mithati dhoqu gidi beettettes mithata guye baggarakka gita boshey dees bosheza bolla shaaray wodhdhidi beettes ha mithaza sinthenka haaththey bishe melida giddozan asati hamitishe deettes

issi orda adezi puute tokkanaas holla bookkishe dizayssa misalezappe beyana dandayadis iza lanqen karetha lastiqa giddon tukke wutey dees iza gode baggaraka daro asati issippe shiiqidi puuteza tokkishe deettes

Gita gidida boche dees bochcheza kumeth qasse mithi diccidi wora medhidiidayssa beyana dandayoos worazas gaxappe gaxe woykko mayneppe mayne gakkanaas xeellana dandayettenna

Gita bolla issi addezi bookishi dees ha bookettida bollaza giddon tokettanaska karetha lastiqa giddon huutey addeza lanqen dees addeza guye baggarakka daro asati shiiqidi ooso ooththishi deettis.

issi aawa dayssi puuteza bollafe karetha lastiqeza qaaridi puuteza bolla giddon tokkanaas giissishe dees aawuzi toho bolla uttididayssa beyana dandayadis u7e bollaka booththa naxala xaaxidayssa akikkana dandayadis

issi demba bolla daro asati puute ekkidi tokkana bizayssa beyana dandayidos issi indiya booththa derbadire mayada nam7u kushen puute oykkada naaza kaallashe dizayssa misilezappe akekana dandayidis

Gita mithati issife diccididizayssa hayssa mesaleza bollafe xeellana dandayadis daro mithati issife shiiqidi gita wora medhida woraza gudde baggarakka gita guule woykko shaaray beettes.

Asati toho bolla botte camma aaththidi qoodhenka dumma dumma sharbeta xaaxidi dizayssa beyana dandadis kushezanka daro puuteta oyqqidi hametishe dizayssa be'ettees gussikko.

misileza bolla daro asati yafaran eqqididizayssa beyana dandayadis izita giddofe heedzdzu asati kare dereppe izayssa masatetes daro asati qasse tophi asa woykko kareth gididayssa beyana dandayadis

gita boshe bolla mithi toketontasohozan asati sipe shiiqidi holla bookkidi izas puute ekkidi beshetizayssa bashidays daro asati sipe gididi puutetakka tokkizayssa beyanakka akekanakka hayssa miselezappe dandayadis

issi yelaga na7azi karetha shurabe kushe kumethi may7idi kushe bolla saate woththidi tukke pute tokkishe dizayssa be7ashe didays na7azi toho bolla gita wotte caamma woththidayssaka akekana dandayadis.

Gita wora giddon issi dembay dees tembaza bolla daro asati sife shiiqidi bolla bookkidi pute tokkana giikettishe dizayssa misilezi bestees doozati diccidi dhoqu gidi beettizayssa misilezi taas qoncisana dandayees.

daro kawo ooththo ooththiza asati isife shiiqidi gita boche bolla pute tokkishe dizayssa beyana dandayadis izteta giddonka goshshanchati dizayssa misalezappe akkekana dandayadis daro indetikka ooththoza ooththishe deettes isti galal'o shoromayda ayakka tokashe dawus

Heyssi oge lanqqen githa suyqee des; suyqeza giddon dumma dumma bayzeththiza qumathi beeththees; muuze des,paappayay des,burththukaanee des,thunggaa donoy des,daro meeththas go7iza miishshathi dees.

Issi gita safara gidon amaratora nuni guliti giza giyay dees ha giyaza gidon daro katha qomoti bayzetishe dizaysa be'anas danda'ides daro asatika yane hane hametishe dizaysa haysa missilezan be'anas danda'ades.

Issi gita kare bolla daro tuga dorti Misha gidon shiqidi dizaysa beyana dad'idos kethazas karey kehipe dalgakko tuga donozikka mecetidi dizaysa be'an danda' adis gusikko

Giththa muzze issi banche kumeththi kaxiddi galalo malathidi bettes izarakka lanqera dic'izi bettes mezettikka keehippe ka'idaysa besidayssakko misile bollan be'anas danida'adis.

Salo mala kamey des kameza sinthen gare bolla nam'u gutha nayti burtukanne bayizishe detese izeta lanqera issi adezi yidi burtukanneza xelishe des izeta guye bagarakka daro kametinne asati hametishe de'izaysa beyana dana'adis

Dalgga gidiza goshshe giddon yelaga naazi hameththishe dees; yalaga naazi coo gidi hameththishe deenna; iza giddofeka dzumma dzumma maathatha shoddishe woykko harmeshe dizayssa misilezi besththees.

Gita denba bolla santhey dolizi beettes santhesatani xeeliza wode danqalaka masatees iza giddon issi cililo shurae mayida yalaga naazi hamettidi maata shodishe dizayssa beyana dandayadis.

Mazabeza bolla baynda kaththa qomay baawa dumma dumma kaththa qommoto dizayssa beyana dandayadis muuzey dees timatimey dees burtukaaney dees mangoy dees miximi xayka dizayssa beyana dandayettes gussqo.

issi oge bolla daro mangoti micetidi bayzetishe dettes mangota giddonka kaxi daykkades kaxontaykka dees hani baggarakka daro burtukaney dees pburtukaneza giddonka kaxi daykkades kaxontaykka dees

ogelanqen daro aayti issipfe shiiqidi dumma dumma kaththa qommota bayzashe deettes isti aaya danqara sante bayzashe dawus issi aaya qasse xigelgoommen gezayssa woykko xaaxetidi dicceza santhe qommo bayzashe dawus

Oge bollakko oge bolla cilil7o madabaray mixxettidi dees madabaraza lanqenka zo7o madabaray mixetidi dees cilil7o madabaraza bolla santey dees zo7o madabaraza bolla qasse loomey dees.

issi daacho kumethi amaraxora nuni apile giza isthaqommoy maxexidi daachchoza komedi dees ha daachcho komidayssata giddofe darozi kaxontayssa moykko kaxi boyndayssa beeshe doos

issi suuqe sinthan daro kaththa qommoti bayzettishe deettes muuzey kaqeti dees burtukaney dees tunga dunoy dees maxaaxey masatiza issi mitha ayfey dees daro mishati bayzettidayssa beyana dandayettes

giya giddon daro asati uttidi santhe bayzishe deettes izita giddofe isiniya danqala santhe addezas bayzashe dawus izi heni baggarakka issi aaya salenappe oosetida qoobe huphen wothaza santhe bayzashe dawus daro asatiqa bey koshshiza miisheta shamise deettes

giya bolla daro timatimeti issi mithafe shoosettida miisha giddon doorettidi beettettes issi aaya bayizashe dawus aayey lanqerakka daro asati eqqidi shammishe dizayssa haysta misilezappe xeellanakka akekanakka dandayadis

Issi baggare diza misileza bolla issi denba giddon diza kaththata haaththe yiidi gogidi ushshishe dizayssa be ishe do hani baggare diza misileza bolla qasse issi awuzi kompanasi duuqidi puuteta ushshishe dizayssa beyana danda'oos

Daachcho giddon daro katha qomoti deettes, timatimey dees, shunkurtey dees, tungga donoy dees, botey dees, dumma dumma katha qomoti deettes. Tuumoykka iza giddon dizayssa misilezappe be'ana danda'adis.

Issi gita oge bolla muuzey, burtukaney, paapaayay daro metatiza miishati kaqetidi bayezettishe dizayssa beyana dandayadis. suqeza lanqenka issi addezi oyde bolla utti dizayssa beyana dandayadis.

issi giya bolla daro quma qomoti bayizettishe dettes izeta giddonka muuzey dees burtokaaney dees tunga donoykka dees dumma dumma metettana dandayiza qumati isife shiqidi bayizettishe dizayssa misaleza bollafe xeelana danda'adis

Dalgga dembay desi .Dembaza bolla amaratora xiqil gomen giza santhe qommoyi yafarara toketidi des.ha toketida santhaza lanqqen oyiddu asata gade goyishen tasi misile qoncisana danidayides.

Issi keeththa giddon yelaga nati kota gigisishe diza issa be'ashe days iza lanqeraka ta issi kareta qoobera kareya surera gixida naza eqqidi be'es.naze garsaara botha shurabeka mayida issa misilezappe akkekana danidayayis.

Keththe giddon boththa xaraphey dees xarapheza bolla cishshay dees cishshaza gedde baggaraka issi yelagga naya zo'o shurabbe mayada cishata liccashe dawus izi mala daro asatika oththoza oththishe dettes.

Dembba bolla issi baggara asati gooshshe goyishe deettes izeta lanqera qasse yafarara dumma dumma santhe qommoti diccishe dizayssa beyana danda'ettes santheza ine baggarakka gita miiththi dhoqqu gidii dolidi beettes

Galal7oshashe qachida galal7o kanatera bay'da heezu macanayti dumma dumma katha qommota kubbaya giddon gettishe dizayssa beashe days izeta hani baggarakka attuma naazi uttide otho oththishe dees.

Issi bolla lanqen daro ha'i wode matha kooththati deettes. Maththa kooththata bolla gutha gutha shuchchati uttida. Hayssi aazas gidikko carko yiidi kooththaza bollafe qorqoroza denthidi efonna mala iza teqanas medhetidayssakko.

Gita denbay dees dembaza bolla goshshe goyshe diza maashiney dees mashineza lanqerakka gita maatati diccidi beettettes ha maataza giddorakka guutha adussa oge dizayssa beyanakka akekanaka dandayettehes guussako.

ciishsha puute giddon issina ne7iya eqqada dawus ciishshazi pudhdhides aayya salo mala gita shurabe may7adus hupezanka shaashe qachada oothoza ooththashe dawus

gadeza bolla pirashey hiixxettidi dees hiixxettidi diza pirasheza bolla karetha s aaney dees karetha aaneza giddon jarkane kumethi zaytey dees ha hixxettida piraasheza lanqenka madabara giddon daro kathati shiiqidi deettes

Gala'ooshasho phenqachida aaya zokkon keeshe ba'ada z'o shurabe may'ada putida giddofe harma moykko maata shoddada miicashe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayides

Issi gita keeththe giddon heedzdzu macanayti galal7o shaashe phenqachidi galal7oo kanatera may7idi ooththo ooththishe deettes dumma dumma eqata giddon dumma dumma dhaleta shiishishe dizayssa beyana dandayoos

yaara haara gita mithati diccidi deettes giddozara ham7u addeti deettes addetappe istinozi uttides istinozi zo7o shurabe may7di samaye mala qoobe ophe bolla woththides kushezan gita kalloka oyqidi eqqides

issi gita kuwa giddon toketidi dolida puuteta daro asati issife shiiqidi shodishe deettes ha shodetida puuteta sohozanka zen7isidi woththida haakkonka daro oothanchati ooththoza ooththishe deettes

gita dembay dees iza bolla daro puutey toketidi des issi aaya zokkon keeshe ba'ada dumma dumma puute hayteta qanxada keesheza giddon yaggashe dawus

xaraphe bolla daro qoma qommoti saane dizayssa misileza bollafe beyana danda7us xarapheza lanqenka daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata haasayishe dizayssa misileza bollafe akeekana dandayadis

Gita keeththekko keeththeza giddon oyddufe dariza asati deettes istinozi addemu asates attida oyddu asati qasse macanaytakko galal'o shaashe huphen qachida hayssa ubba bisileza bolla beyana dandayettes.

Issi gita boshsha lanqen dumma dumma ha7i woden woosettiza matha koothati deettes izaza sinthenka shuchchati icettii dizayssa beyana dandayades hayssi kooththezi mathi iza giddon gelidi deessi eessana mala maaddes

gita kowa giddon daro ciishshati dolishe deettes issi baggarakka nayti puuteza shoddi shoddidi biittaza bolla zin7istishe dizayssa beyana dandayadis hini baggarakka daro asati hayssa mala ooto oostishe deettes

gita goshshe bolla amarathura xigelgoommene getettiza santha qommoy toketidi dolishe dees iza giddonka daro asati deettes isti aaya hokkada buucashe dizayssa beyana dandayadis guustakko

Gita denbay dees dembaza bolla gistey woykko bangay toketidi diccishe dizayssa beyana dandayadis ha toketidi diccishe diza giste woykko bangaza giddon heedzdzo asati eqqidi dizayssa misilezappe lo'ethada xeellana dandayadis.

Gita keethtey dees keeththiza giddon daro ciisha puutiti deettes puutita giddonka heedzdzu indesi deettes inteappe nam7atikka hitimetti dizayssa hayssi misilezi taas qoncisana dandayidees guussakko hayssi misileza bolla ubbay dees

Gita demban toketti dolida issi galal7o kanateera mayida adde naazi woxxishe dizaysa beyana danda7adis iza guyerakka haa woxxishe dizaysa tanikka be7anas danda7adis.

Daro ciishshati dolizi podhidi beettettes zo7o ciishshatikka izata giddon deettes ha oge medhetidayssa giddon isti yala ganazi ciishshata gaare bolla wothidi laaggishe dizayssa beyana dandayadis iza guye baggarakka isti addezi eqqidi dees.

salo mala qofe huphen woththidanadezi zo7oshora be may7di adirsa kushera adursa kaallo oyqqidi puuteta giddon woykko mitha giddon eqqedilizayssa hayssa misiliza bollafe beyanakka akikanaka lo7achada dandayadis

Gita shappay dees shappaza lanqerakka oollay bookettidi oollaza gidora haaththey bishe dees ha bookettida oollazappe heeni baggara qase gita oogey dizayssa beeyana dandayadis

Nam7u asati holla bookkidi iza giddon haaththe tubbo moogishe dizayssa beyanas danda7os izetaguyerakka haakon daro asati ootho oothishe deettees ha nam7u asati bootha shuraabe mayida nam7atika qoobe wothida.

shuchchafe oosettida gita hollay dees iza giddon haaththey eelides ha eelida haaththeza bollara kaameti aadhdhana mala tuussara dhoqu yiidi ogey medhetidayssa beyana dandayettes ha ogeza bollaraka isti kaamey bishe dees

gita boshekko boshshiza bolla asati sife shiiqidi keeththe keexishe deettes ha keexetishe diza garse baggarakka qasse daro asati deettes asata lanqenka gita goshshas maaddiza maashine getetiza miishay dees

haaththey eelides iza baggarakka denbay dees denbaza lanqen kaame baana mala izas oge medhethidayssa beyana dandayos haaththeza hinifinthan gita boshey dhoqo giidi beettizayssa pisileza giddofe beyanaka akekanakka dandayetes

Isti shaafay dees shaafaza bolla nam7u ogeti deettes ha shaafaza bolla tuussara dhoqu giidi medhetida ogeti dizayssa beyana dandayidus hayssa ogeza bollara kaamey baana dandayees.

Gita shaafay goggishe dees shaafaza lanqaraka guutha oge medhdhidi asati haaththeza goshshe gade giddon zaaridi goshshe gadeza haaththe ushshishe dizayssa hayssafe akekana dandayadis guussiqo haaththezi iitara adussara gididayssa erana dandayadis.

Issi denba giddon hollan daro haaththeti eelidi dizayssa beyana dandayidos eelidi diza haaththeza lanqen ogey dees ogeza giddorakka kaamey baana mala medhetidayssa misileza bollafe akekana dandayettes.

Gita denbako gita denbaza bolla issi baggara karetha lastiqe dees karetha lastiqaza qasse heni baggara biittaza bolla micishe diza daro asati deettes izita giddofe issinozi kusheza dhoqu histidi ufaytishe dees.

Gita boshey dees boshsheza sinthankka gita denbay dees denbaza bolla daro goshsha mashinati woykko ootho ooththiza mashinati dumma dumma ooththota ooththishe dees izata giddofe bolla bookkezaykka dees.

gita denba bolla karetha lastiqe woykko amharathora poloshite nuni gizassa micidi oyddo addeti iza bolla eqizi dettes izita giddofe issinozi karetha lastiqeza issife oyxexishe dizayssa misilezi bessees

oyddu addeti issife eqqide dizayssa misilezi bessees izata giddofe issinozi karetha qoobe woththidi karetha lastiqe issife oyssetishidizayssa misilezi taas bessana dandayides izata guye baggarakka daro mithi eqqidi beettes

gita shaafay goizayssa misiliza bollafe beyana dandayadis hani baggarakka daro papaayati kaxidi dayidi beettetes daro papayati giddopfeka issinozi daro daayidi beettes

gita gade bolla hedzdzu yafaran toketida puutey beettees puuteta lanqerakka nam'u addenayti eqqidi dizayssa be'ana dandaadis nam'atikka booththa shurabe mayda issinozi zo'o qoobe huphe bolla woththides

gita shaafa giddon haaththey goggishe dees haaththeza lanqera daro mithati diccidi beettetes ha finthanka daro keethteti dizayssa akipana dandayadis haakon daro gita denbay dizayssa bolla kathi zaretidi diccishe dees.

Issi dirssa giddon daro dorssati issippe shiiqidi dizaysa be7ana danda7os, dirssa giddon laaqay dees,adde dorssi dees,inddi dorssika dees,zo70yka dees karethika dees, kacadeyka dees kacey bayndaysika dees daro dorssati issipe dizaysa akeekakana danda7etees.

Mizzes worqay oyddu tamanne heeza gizza payddoy xafetidi dees mizziya hokkada butulla woykko gallaba mashe daws izzi henebagarra daro karetha mizzaykka butulazza mishe dizzayssa misiletappe bayanas dadayadis.

Denbay des denbaza bolla dirsay des dirsaza gidon daro mizati issippe dizaysa be'ana danda'etes mizata gidoppe daroti zinidi detese issioti qase eqidi deizaysa beyana danda'aoso dirsaza lanqenkka maatay dolidi betese

Kame bolla uyulay woyko galabay qoletin galabaza bolla meheti kezidi dizaysa beyana danda'os woyko asati kame bolla meheta canishe dizaysa haysa misile bollape beyanaka akekanaka danda'adis heni bagaraka Gita kamey eqidika beetes

Gade;i omarssiko ogeza bolla maburate nuni gizayssi eexxishe de'es. Eexxiza po'oza guye baggara dumma dumma miizati keeththe giddo dizayssa be'anakka akeekkanakka danda'adis guussako.

Yelaga naazi xurqafe dhuushishe boora goyees nam'u ordde boorata waaxidi gooshsha goyishe dees oshichcha kushara xurqafe oyqqides hadirssa kushara zebba oyqqides iza guye baggaraka galali'o saaney kaththara kummidii dizayssa beyana danddayadis

wanca miizati issippe shiiqidi deettees shiiqidi diza wanca miizatta guye baggarakka kareeththa miizati deettees daroti eqqidi dizayssa miisiilezi bessees izata giddoppe zin'idi dizaystikka deettees izatta hani baggarakka mattay dicciidi beettees

oge lanqekko oykko dirsa masates dirsaza giddon daro deeshshati odorora qashettidi deettes ha izati qashettidi diza mithaza lanqen gita mithati diccidi daro wora medhi dizayssa misirezappe beyana dandayettees gussakko

Gita oge bolla daro meheti laagetishe dizayssa beyana dandayadis daro mizeti izata sintha rakadizayssa beyana dandayadis ogeza lanqen daro gita mitheti ziccidi beettosona izata giddonka melidayi dees.

gadeza bolla sampay dees sampaza giddon danqala santhey dees santeza lanqen gita mithi gade bolla ichididees ha ichididza misaza lanqen issin deya eqqada miizey kacce oyqadeidayssa hayssa misilezappe beyana dandayadis

daro hareti issife shiiqidi dizayssa beyana dandayadis haretappe hini baggarakka daro asati keeththe giddon shiiqidi eqidi dizayssa miselezappe beyana dandayadis issi indiya galal'o shaashe huphen qachadus

issi keeththa giddon aaya deesheta lanqen eqqada beettawus keeththazi keelara medhetidayssa be'ana dandayadis guutha laaqatikka mitha bollara guppishe deettes

boorazi wancakko izas kacey keeppe gitanne qara gididayssa misilezi bestees ha wanca booraza guye baggaraka zo7o booray hokkidi maata mizayssa misilezi bestees

Issi aaya belanqen daro kuttota shiishshada qizetas kath qoleshe dawus kuttota giddon caacoykka des adde kuttoykka des indi kutti akka dawus aayya karetha shorabe may'adus hubenka shaashe qachadus

awuzi kushen kallo oyqqidi qoncarakka oykqo walanje istibolla oyqqidi taro miizata laagishe des ha mizata sinthen hara asatikka ba miizata laagishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis

Gita dalga oge bolla woykko nuni amarathora as palte giza oge bolla oyddapfe daro gidiza haareti maata daanidi bishe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayidayssa tanikka akkikadi his guustikko.

Keehippe gita gidida boshe bolla shuchchafe keexxettida keeththey dees keeththeza lanqey shuchchan keeletidees keletida shuchchaza bolla daro soomedosati istife dizayssa beyana dandayadiis gustikko.

gita denbakko tenbaza bolla guye baggara gita mithi dees ha gita muithaza sinthen issi miiziya be mara laacashe dawus miiziya karethara booththarakko yalettida guutha mariya qasse zo7ora booththarakko hayssi keeppe malales

Gatta keeththetti deettes gatta keeththeta giddon dorseykka deeshikka dees kuttoyka karen guxume maximizayssa beyana dandayadis kuddo keeththizaynne baggarakka gita qorqoro keeththey keexxeti dizayssa be ashe days.

Issi gita miiziya mara yela yegada be mara lacashe de'awus miizaysi dica bagara do'ay wodhishe de'izaysa be'ana dandayadis izape heni bagara daro miizati eqidi dizaysa ha misilezi besishe des karetha miizatika issipe dizaysa be'anas dandayadis

Heedzdzu hareti maddabara kunththidi kuntaalekka kunththidi kaththa caanidi bizayssa be'ana danda'adis. Izeta gede baggan gita goshshe bolla daro doozati toketidi diccishe dizayssa misilezappe akeekana danda'adis.

karessa booray zo7o booray booththa mizati isipegizizi demba giddon maata mishedizayssa beyana dandayadis hezeta guye baggaraka gita qorqoro keeththey keexxetidi beettes qorqoroza lanqen gita mithafe diccidi dhoqu giidi bettizayssa mishalezi taas qocisana dandayides

issi shuchchay kometi diza oge bolla paray hamitishe dizayssa beyana dandayadis parazi booththako iza guy baggara qorqoro peeththay nam7ati issippe shiqi dizayssa hista musilezappe beyanaka akeekanaka dandayadis

gita denba bolla dirsay direttin iza giddon daro deshiti deettes deshshita giddofe daroti zin7idi deettes aadhdhi dhigikka eqqitizayssi beetetes izata guye baggarakka keeththey kexxettidayssa beyana dandayati keeththizappe hahw baggaraka isti kaame eqqidi dees.

Sinthe baggara guutha maatay dolidi beettees maataza peni baggan gita gidtda giddon miizati deettes miizeta giddofeka biittaza bolla ichchi dizayssi deettes eqqi dizaytikka beettettes izeta peni baggarakka gita keeththey dhoqu gidi mithatara beettees.

Koyro adezi Gita olla bokides. Ha bokida ollaza gidon muze zeretha ehidi tokishe dese. Tokidappe guye pizza duc'a gido bitta zarishe des. Ades haysa oso othishe gulbati Des.

Dembbaza bolla giita banggay dolidi bettess banggaza giddon issi adezi bangga dankki oyiqqi eqqides adeza guye baggaraka giita miththati diccidi bettess.

Gita denibabola gisitey toketidi dicidi gakizi qorixidi betes hahon qasika daro ketheti issi laniqen kexetidaysa be'nawu danda'adis kethaza laniqenika mithi gitay dees

Bootha shubare mayida gita aawozi olla bookishe dees. Addeza sinthan lastiqe gidon dhataco puuteti dees. Iza guyeraka daro asati tamaretas gididi olla bookidi puute iza bolla tokishe dizaysa beyana danda'adis.

Gota dembba bolla daro asati shiqidi de'ettes izeta sinththan qasekka issi adezi dumma dumma xuufe xaafishe asati hassayishe diza qopaza ekishe dizayssa misilezi qoncisanas dandayes gussakko

Daro adeti dumma dumma qofata lametishshe dettes izeta sinththen qanxetid melida tuke miththa gidofe guththa tukey dicishshe dizayissa missilezappe akekenas dandayadis gussakko

Hakonni oyiddu gata keththati de'etees.haa matanni qasekka issi gata keththanne issi qoriqoro keththayi de'ees .haa qoriqoroza keththaza laniqenn Gita miththi woyikko amaraththoro bahirizaff miththa qommoyi de'ees.

Kareththa lastiqe gidon issi putey des Issi puteza qase oyddu asati bokkid ola gidon mogida izeta gidoppe hezaati tamareta gidishin issinoz qase kawo osanchchakko qodhezankka dunguza xaxidi utidi des

issi baggara baadhdhoy toketidi dees hani baggarakka demba gadey dees ha demba gadiza bolla issi addis olla bookkidi iza bolla puute tokkidi qasse toketida puuteza duca giddon biitta zaarishi dizayssa misilezappe beyana dandayida

issi gita aawozi gulbatidi puute tokkishe dees puuteza toqidappe guye iza mica giddon biitta zaarishe dees addezi booththa layno may7idayssa beyana dandayetes guussa ko hayssa misideza bollaf

Dembbakko dembbaza bolla daro puuteti toketidi deettes. Ha toketida puuteza heni baggaraka gita mithay diccidi beettes.haakkon dhoqa gidida mithika dicidi beettizayssa akekana danda7adis.

gita denbay dees dembaza guye baggarakka gita doozati diccidi beettettes haddicciza duzata sinthen issi aawuzi madabara giddofe hayssa goshshas gidiza dhale woykko nuni amarathora daape gizayssa saane bolla kestishe dees

muuzey oge bolla kezidi dizayssa beyana dandayidus muuzezi banchara banchara gididi kooretidi dees muuzeza guy baggarakka dicishe diza gita muuzeti dizayssa beyana dandayoos

issi gita arsa bolla daro puuteti toketidi dizayssa beyana dandayadis ha karetha lastiqa giddon dumma dumma puuteti toketidi diccidi dolishe dizayssa hayssa misirezappe beyana dandayadis

addezi bolla bookkidi wursidi iza giddon puute tokki wursidi ha7i qasse puuteta duca giddon biitta zaarishi dees addezi booththa shurabe maydes salo mala qoobekka uphe bolla woththides

Issi demba bolla holla bookkidi nam'u addeti puute tokishe dizayssa beyana dandayidos nam'u asatikka hukkidi ooththoza ooxxishe deettes izata kushe bollaka saatey qashetti dizayssa beyana dandayoos.

issi awozi olla giddon puute tokki wursidi puuteza ducan haaththe qolishe dees issi naazi qasse okkidi bolla bookkana maaddiza miisha gade bollafe denthishe dees izata guyerakka daro asati oosoza oossishe deettes

issi gita keeththe giddon daro asati hokkidi ooso ooththishe deettis isata giddofe istinozi toho bolla uttidi saane giddon diza tunga dono kessidi kushen oyqizayssa misilezi taas qoncisana dandayides

issi heerappe shiiqida asati kawo oohtanchatara gididi dumma dumma qofa laamettishe deettes izetas guye baggarakka daro bazalalay diccidi dembaza bolla beettes bazalaza giddonka issi addezi kushe guye aaththidi eqqidi dizayssa beyana dandayadis

bagga gadeza bolla badalay diccidi beettes guye baggarakka buro goyettishe diza gadey dees goyettishe diza gadiza giddon daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata laamettishe deettees

Guuthafe gita gakkanaa diza daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata laamettishe deettis iziti ekkida gadezi goyetti dayssakko izita ane baggara qasse badalay toketidi dicishe didees.

issi gita goshshe giddon donoy tokketidayssa addezi yiidi harmishe dizayssa misilezi bessees aawuzi zaapanun geza miisha go7ettidi harmishe dizayssa misilezappe beyana dandayidos

Nam'u addeti pompan haaththe ushshana giigitishidizayssa beyana dandayadis nam'atikka booththa shurabe mayida izetappe issino izi karetha bolla legixides izeta sinthanka toketida gita huutey beettes issi aawuzikka salo mala qoobe huphe bolla woththides.

Katha bale bolla issi addezi galidi kaththaza carkos dhoqu istid immishe dees iza gude baggarakka gita dooray dees ha buketishe diza kaththaza bolla nam'u boorayta mittishe deettes izetappe issino zi zeokko nam'atas qacey dhoqu giidi diqqidi beettes.

Issi aaya bala bolla diza kaththazan boorata laaggash dawus booratas kacezi diccidi phoqu gidi beettees izi guye baggarakka daro asati hessa mala ooto ooththishe dizayssa isilezi qoncisanas taas dandayides.

Gitta demba Des dembaza bolla daro meheti bettetes. Zo'o mehey des, karetha boray Des, zo'o borayka de'es otha miziyka de'es ahon qasa kethay kethetidi Des ganaw danda'adis.

"Issi dirssa giddon addezi ha'i narppe caddana dhale bilqqate giddoppe woykko buttule giddoppe giigisishe dizaysa be'anas danda'adis hareta gede baggaraka gita keethey de'ees ha aawuza guye baggaraka hara asati eqqidi detes."

Yelaga nazi des yelaga nazika hokidi botha dorsiyo oykidi des oyqetada diza dorisiyo issi gitta adezi botha layilo mayudi narpe woykon dhale cadishe dizaysa ha misilezappe demana dandayadis

Dembay dees. Dembaza bolla harey dees. Harezakka issi medosa akimey bixalara bixxaleshe dizayssa be'ana danda'adis. Addezikka hareza dhale caddana giidi bixaleshe dizayssa eradis.

Oge lanqen issi medosa kimezi addeza issidi dumma dumme qofa oychishenne warqata bolla xaafishe dees addeza lanqen fara gaarey dizayssa beyana dandayazis farazakka bixadara qachidi gareza bolla oyqqidi issi addezi eqqididees.

issi addeyra indera gididi issi medosa zin7isidi hakamishe dizayssa beyana dandayadis ha hakimeti salo mala gita shurabe maydayssa biselezappe beyana dandayadis

Gita mithi dees mitha za guy baggarakka qocida qorqoro keeththet dees qorqoro keeththeza lanqenka gita mithati deettes ha gita mithaza sinthen daro asati deettes izita giddofe poyddati booththa shurabe moykko layno may7ida

issi dirsa giddon issi addezi miizeys kace oyqqin issi booththa layno mayda adezi miizeyssi narfe caddishi dees miizey guye baggarakka issi macanara issi yelaga attumanara isife deettes

issi awuzi hareza qoodhen wozoro qachidi eqqidi dees ha awuza guye baggarakka akime woykko medosas hakime nun geza asi eqqididayssa beyana dandayidos awuza hane baggaraka geta keeththey dees

Harey dees hareza lanqen dam'u asati didees ha nam'u asati medosa hakime geetettizayssatakko ha hakime geetettida sata lanqen gita keeththey keexxettidi dizayssa beyanakka xeellanakka dandayadis.

Hini baggara karetha paray eqqizi des faraza lanqen issi akimey woykqo medoosa akimey narpe paraza caddanas lale iza giddon gigistishi dizayssa misiliza bolla beyanadan daadis

gita keeththe dees keeththeza giddon qasse issi medosa hakime gidida indiya dawus issi addezi baquloza qoodhe bolla wodoro qachidi baquloza oyqqidides indiyakka baquloza narfe caddana giigetashe dawus

nam7u jarkane giddon qasse nam7u gutha pompa giddon dumma dumma dhaleti dizayssa beyana dandayadis jarkanezas kidaney zo7okko hara pompataska kidanezi zo7okko

issi karetha hare issi awozi qoodhen izas podoro qachchidi eqqizidees issi addezi hareza narpe caddanas geegettishe dees ha addeta lanqen qasse doya diza gita keeththay beettes

Yellaga nayiti ba kaana akimeta achche ehidi narppe caddisishe dizayissa be'ana dandayadis yellaga nayiti kannazii addeza saxxonta mala kannaza qodhdhe lo'eththi oykkidi dizayissa missilezappe be'ana dandayadis.

Gita xaraphe bolla pompanikka gido dumma dumma buttuleta giddon daro dhaleti dizayssa beyana dandayadis hizetaynne baggarakka asati dizayssa misilezappe akeekanakka xeellanakka dandayete hees guussakko

haakkon kaamey eqqizizayssa beyana dandayadis kaameza sinthanka daro asati deeth asata giddon isti boothth maydadezi booththa deeshshiyo narfe caddishe dees nam7u nayti deeshshiyo oyqqidi addezas bestishe dizayssa misilezappe akeekana dandayadis

Oge bolla gita geleshoy dees. Geleshoza lanqen gita mithati dicidi beetetes. Geleshoza huphe bagaraka gutha maatati dicidi dizaysa beyanas dandayadis. Geleshozas ayfe soy isikera kametides.

Tophphiyan keehippe al7o gidida medosata giddoppe issino gidida sunthay izas niyala giza do7a qommoy demba bolla eqqidi beettees ,iza lanqera daro maatati diccidi deettees guye baggaraka gita miththati diccidi gita wora medhdhida.

Dembay des demba bolla mattayka dees mattaza lanqera gitta mithati dicidi detes gitta mithaza gidon tophiyan kehippe al'o getetiza do'ay woykon kare medosay de'esikko izza sunthayikka amarathora niyala getetes.

Gita dembbay dees. Dembbaza bolla aadhdhi aadhdhi dolida maatati deetes. Ha dembbaza bollan tophphiyan keehippe alli'o gidida zo'o wora kanay kanththishe dizayssa be'ana danda'adis. Ha wora kanazas goynay keehippe gitakko.

Githa dembba bolla guuththa guuththa miththathi diccidi beeththes;miththatha giddorakka githa dangarssay des;issi githa danggarssaza guye baggarakka issi guuththa danggarssay des;he danggarssaza guye baggarakka githa miththi diccidi beeththes.

gita aylasho biitta bolla ichidides aylashozi duuna doydes aylashozas daro achcheti deettes achcheti keeheppe qara gididayssa hayssa misaleza bollafe xeellana dandayettes goossako

Gita dembay dees dembaza bolla issi kare medosay dees denbaza bolla daro gattati diccidi betettes denbazas gaxappe gaxa gakkanaas xeellana dandayettenna aazas giikko tehppe dalga gidida gishasko.

issi gita denba bolla maataynne mithi dees mithazas huphe gakkana diza boncota baana dandayiza issi qoodhera adussa gidida kareme doossay dizayssa misileza bollafe xeellana dandayadis

gita gattay dolidides kattaza giddon nam7u gaamoti deettes ha gammota giddofe issinozas huphen issikey des issiniya maca gidida gishshas izis huphe bolla ithikey denna

Gita dembay dees denbaza bolla maatay dolidees maatay dolidayssa giddon isti geeggey tohoza kare kessidi obezakka kare kessidi hametishe dees geeggezazokko bolla gita meqetha maliza mino shuchchi dizayssi beettees

Denbaza bolla gita gattay ziccidi beettes gattaza giddon nam'u gammoti deettes nam'u gammotikka addekko izatas uphe bolla daro isinke woykko binanay dees nam'atikka issife siiqotara amistishe deettes

gita demba bolla daro gatati dolidi bettetes gattaza giddon issi maahey dees maahey guye baggarakka gashe maahe nayti issife kayshe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayi dees gussikko

Dhoqa boche bolla gita geleshshoy uttizi dees geleshshoza lanqen daro maazati diccidi beettetes geleshozappe guye baggara haakko gita boshey dhoqu giidi beettes;

Nam'u deeshsha masatiza do'ati issife dom'ettishe dizayssa misalazi misees tani xeellizawode ayssi do'ati urdele masatetes ize taynne baggarakka gaashoy hokkidi maata mizayssa beyana dandayadis ize taynne baggaraka gita mithi dees.

Gita adde gammo lawishe dizayssa beyana dandayadis gammozi ha taako xeelishe dees gammoza uphe bolla daro siketi diccidi aduqidi betettes gammoza sinbaggaraka maca gaammoti biittaza bolla ichchidi delettes

Gita mithi issi demba bolla diqidi beettes mithaza giddonka nam7u gammoti deettes gammotappe issinozi addekko issi neya indekko addezi eqqidizaysse beyana dandaadis indiya qasse gaziza bolla gichada dawus adde gammozas huphe bolla daro binanay woykko issikkehi dees.